inimilo yekamajani nga kalimibwa muparingo nga itayi kaboneha makali neno kamasafu kaboneha kayitala nga asi waliyo bibilima ne itayi waliyo ligulu ni kamafumbi ni likungu

Tsimotokha nga batsi batsimisakha khungaki khwe tsinzu inga itayi waliyo lisomelo mukhari ni shisawa ni bisaala bilineno musonda ibikele ni ingaki imurwe

Lukongo nga gumumu gwatulileko esi inyanga ili kugwa nga asi wayo waliyo bibyombeki bye shikuka she zigolofa nga asi ibigele kumukono gumulayi waliyo inyanza.

Imotoka indeyi isi balanga bati guturela nga gwasudile gamafuta nga gwetanka kuli kulugudo gudima gwila kumukono gumulayi nga inyuma wayo kuntulo waliyo bibyombaki bigali ateena ni gamafumbi mwibbanga ni ziwaya ze gamasanyazi adwena ni ligulu ni bisala imaso.

umusani emile akari wesifani sino nga alolele luwande lwetayi isi inyanga ili hukwa nga anze buluho bwilabula buli sindu shabonehane mulanji imbusi

Bali abana bafiti nga bali mushibina bekhaale ku tsindebe tee bisala babana bano babili balolele eno, abandi balolele mungaji babana bano babili bewumbile bawambile kimikhono khumurwe, abandi bawambile kimikhono khundebe atwela nga bali ni tsingubo tsee mulangi imwanga, imbesemu ni bululu.

Ezi zinkafu nga ziri mu langi zingari, zindala zisasage zizindi zimbuyu zizindi zimali zinzindi zimwanga ziri ukwaya nga inkafu indwena yasililire eno idayi iliyo shisala ni ligulu.

Gunywinywi gwesi balanga bati kalooli nga guli mwibaanga guli kubambuluka nga gwasudile zindaya munganji nga zindaya zili zezilanji imali ni mwanga

tsihafu nga tsili mulangi tsitaru mulimu tsimwanga tsimali ni tsimbesemu atwela nga tsili uhwaya bunyasi inyuma waliho shisaala niligulu

Babaandu bakwarire bukofira bwe ba Vetinam nga bekhaale khu maato atwela ni kimikaango ikikulula kameetsi ne katima, ibweeni wayo waliyo inyaanza.

hali hasolo hesi hulanga huri ihisi nga yalolere ino yemihile humumu mubunyasi ibweni wayo waliyo kamabaale kamamali inyuma wayo waliyo bisaala

Zi kaafu zibiri zifanane zimbuusi nga zosi ziri ke zaya gyiminwa zateere aasi, zinziga ziriwo zindeeyi.

Lugudo nga tsimotokha khe tsidima nga netsitsa eno atwela ni tsi pikhipikhi nga babandu bali tsindulo basubula businesi tsabwe hatwela ni tsitala tse khulugudo

kuli kumotokha shikuka she turela nga kwasutile kamatore ni basani babili. Mutwela wemikhile khu matore weyambile kumibya ukundi wakonele khumatore webimbile litundubale khulugudo kundulo khulikho bisaala ni bunyasi. Luguudo balwilula.

Kayira kali agati mushibira zinturo zako iliyo bisaala bileeyi, mumaaso koboona isi ulikuuza da, obonna buusa buwanga ukwama mungajji kunyanga.